Babandu bimikhile imotokha yimikhile tsingokho tsili mukha box khungakyi batsikalilemo abandu bali kukula tsingokho

Lukuche lyekhaale asi mukunda, likuche limaali, likuche lyalolelele iburangisi lukuche Lili akaari mubilimwa.

Umusaani wakwarire i jacket ilikho ingofila, wimikhile mungakyi khumabaale ali khukyenda e khilila shamwaalo esi kusaala khundulo waliyo bisaala bilala.

Bisero byesi banaba shilala shikapo ishindi bashishinaba shishili khuwa tawe

Inzu ili mu shikomela, ilikho kamabati kamabesemu, ili khundulo khwe luguudo, khulikho bitoore, inzu kindi ili imukoongo wayo.

Liguuche limaali lyekhaale lyasutile kumurwe mungaaki lyaambile kumukhono khumunwa lyekhaale mumasafu.

Bibyombakhe bikali bilikho kamabati bayombekhela kamatafari khundulo khulikho bisaala bileeyi ni bi bimbi.

Abaandu bali musisaawa bali ne shifundo basutile kamakhoono ne bikeele mungaaki abandi bemikhiile balolelele lifundo asi.

Bazungu ba bili bali mulutsila bali khukyenda bamemele tsi bag khumukongo ukundi wa'ambile i camera mungono, akhana khasinde khali ukhwama inyuma.

Kumukunda kwe kamajaani, balimila kamajaani mutsi line khundulo waliyo bisaala bileeyi kumukunda kumu balaayi ate kumumiliyu.

Tsingafu tsibili tsi mbesemu tsilikho tsitsika tsindeyi, tsili khukhwaya bunyaasi mushi saawe nga ni tsi kyenda.

Tsinyaanya tsili mukunda babirusa bibyuma khungaakyi tsinyaanya khwesi tsalamila